salo n bɔŋɔ ka be gbabi tuta shɛŋa din nyɛ zaɣ' bih' din nyɛ zaɣ' ʒiɛhi ka sabiripiɛlla pa di zuɣ' ka shɛŋa zaɣ' piɛlla ka sabiriʒiɛhi pa di zuɣ' ka bɛ kuli wuɣila bɛ nuhi zuɣ' saa shɛbi pɛli zibili zaɣ' ʒiɛhi ka gbabi da paɣ' la ka lori gba mi bɛ be sunsuuni ka niribaayi yiɣisi za lori maa puuni ka yɛ nɛɛpiɛla ka yino yiɣisi ʒɛ zuɣ saa ka yɛ nɛɛpiɛla

Anashaara paɣaba ni dabba zaasa n boŋɔ ban nyɛ ban be varanda mahim puuni din be ziliji nima ata sunsuuni ka bɛ nyɛ ban gbibi tampiɛlli ka zabiri sabila pa di zuɣu anashaara nima maa zuɣusaa koliba ka sabbu be di zuɣu n wuhiri saha.

Anashaara baanjiri duu puuni n bɔŋɔ baanjiri duu maa puuni diɣisi biɛni n ti pahi bolfu zaɣ waɣala dibaayi ni zaɣ kpulli baanjiri duu maa puuni bi peenti di yaɣa shɛŋa zaɣ piɛla ka fulaawaasi tamtamya damdibu shee maa n nyɛ kuraaba laasabu ŋɔ

tia titali gbunni n bɔŋɔ ka Alaafee yili karachi ŋun nyɛ paɣa ka o ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli bɛ o tooni ka tima pa dizuɣu ka o niŋ nyɛ pobirigu ka niŋ nusuriti paɣa so ʒi o tooni ka gbubi bia ka tiɛ bia maa boɣu bi tooni ha bidib bihi mini bipuɣunbihi n ku ʒɛya ka bi zaaha niŋ nyɛ pobirisi ka ʒi kuɣusi zuɣu